man maa ngi tudd Ibrahima Loum Mawla sant naa leen gërëm naa leen bu baax ndax lii njëriñ la comme bi ma ci dugge dama koo xeeboon mais gis nga Omar sama doom bi mu ne ma lii jarul xeeb ndax njàng la te njàng du wees <noise> kon mel na ne jëlee naa ci xam-xam bu baax a baax a baax gën naa mën a béy ndax man mbéy rek laa xam ak càmm bon ku ma jàngal mbéy ku ne rek damay kontaan te lii jëlee naa ci xam-xam même wàllu engrais rek niñ ko doon engrais bokkul ak nim war a def kon loolu xam-xam la ba tey tool yi niñ ko jiwee comme njiw cosaan ma la fàttaleku naa sama papa ñoom yor lu ñuy jiwee bokkul ak machines yii loolu sax moo gën a sakkan njiw ndax loolu boo jiwee benn cinquante mètres rek mun nga cee am lu yaatu bokkut ak njiw bu machine <noise> bon lii projet bi mel na ni mën naa am njëriñ lu baax <noise> gerte gi nag lenn rek laa ci xaw a kii dafa xaw a guddee te xam nga Djolof moom nawet bu ndaw bëriwul lu muy am njëriñ daa bëri lu muy faible lool mais bu teeloon man am naa yaakaar ne bon dinañ ci am résultat bu baax a baax a baax

waaw asalaamaaleykum Aliou Sow maa ngi leen di nuyu di rafetlu jotaay bi bu baax di leen di leen jégalu bu baax <noise> man la Fane Faye à Mawla <noise> waaw Aliou ni ngeen ko waxee rek sama nijaay Ibou Loum ni mu ko waxee wax dëgg projet bi moom ñun gis nañ ci yaakaar ñàkk a teel a ñëw bi daal mooy problème bi waaw waaye wax dëgg <noise> alhamdulilah man toolu gerte laa am gerte bi moom xam naa moom rafet na lool waaye man moom wax dëgg yaakaaruma mu am yaakaaruma mu bëri doom moom pour mu meññ moom yaakaaruma ko de ah nu ma gisee sama gerte xaw ma ci taw bi la nag xaw ma bu gënoon bu yokkoon taw daal ci kanam day gën a baax loolu daal moom seetlu naa ko man ci sama gerte gi ma jiw daal

<coughs> Aliou Sow jaa ngeen jëf ñu ngi lay dalal ci jotaay bi <hesitation> am ngeen jërëjëf ndax suuna bi mucc na <hesitation> lii it wax dëgg yàlla li Ibou Loum wax rek mooy moo ci nekk ndax lii moom mbéy moom Ndoye mbéy la ñu xam ndax man mii si premier comme que lii def naa ko boobu ba tey bu machine taxawee boobu defatuma ko kon loolu yëpp <hesitation> lii moom xam-xam la te it fi mu nekk nii moom dañu nekk fii nga xam nga ni yàlla moom moo yor lépp waaye fi mu nekk nii daal li ma jaaxal moom bu fekkoon ne affaire bi moom teeloon na bon xëy na lépp mën naa baax waaw waaye man daal li ma si gis daal ci tool yu dugub laa yor waaye ni ma ko seetee toolu dugub bi seet ko gis ko fooguma mu yor da <coughs> man man bokkuñu mu mu yor dara ndax <hesitation> ni ma gis muy def daal dugub bu ko defee rek dootul am loolu daal mbiru yàlla nag mbiru yàlla la yàlla mooy taw muy baaxle et fi mu nekk nii daal ngeen yokk a góorgóorlu ndax lii moom bu ñu sañoon luñ ci am xeeb nañ ko luñ ci def it xeeb nañ ko ngeen yokk a góorgóorlu parce que nawet premier daal mooy nawet waaye nawet daal maanaam mu yéex a jot ci nawet daal moom day day kii waaye xam naa ne bu bu fekkoon ne ñoom ñu ma ci gis daal wax dëgg yàlla toppatoo nañu seen tool yi béy nañ ko waaye xam nga ni doomu Adama bi loolu la mun comme duñ taw duñ def dara ji nañu béy nañ et fi mu nekk nii yàlla mooy baaxal et fi mu nekk nii daal am ngeen jërë ngeen jëf et fi mu nekk nii daal <hesitation> affaire bi moom mu ngi noonu ngeen yokk a góorgóorlu ndax nawet yi li may gis ci nawet yi fii léegi <hesitation> jiw ak engrais moom baax na ci ci nawet bi may gis léegi ndax moom <hesitation> moo koy baaxal daal et yàlla nag mooy taw bu tawee ndax dangay gis nawet sax mu taw a taw a taw a taw ba xam ne kii too dara dara du am loolu nag ci mbiru yàlla la et gon nag am ngeen * jërë ngeen jëf et lii daal ngeen yokk a góorgóorlu rek ñun it lu ñu lu ñu mën a wax daal ñu di ci jéem dara waaw

lële moom du du du lële moom du manqué ndox ndax moom fi mu nekk nii focc na dugub bi baax na waaye li may gis muy génne ci kii ci dugub bi loolu moom xaw ma lan la waawaaw ba daanaka suñu tool yi ndaw ñu amuñ fële ba bu ndaw bi bu bu ñuy waroon a jiw sax boobu sax daanaka noonu la def waaw loolu daal mu ngi si

salaamaaleykum Fatou Ndiaye laa tudd dëkk Mawla ñuy wax ci affaire mbéy mi nag <noise> comme li nijaay Ibou li mu wax rek loolu moo ci nekk mbéy mi man moom bu dee tool yi nii damay dégg rek ñu naan tool yi maa ngi leen di ñaan di leen sant ngeen yokk jiw yi ndax jigéen ñi mën cee jot ñëpp mun mun a béy naataange ñëpp am ci waaw li ci baax ñun ñëpp ñu bokk ko

waaw asalaamaaleykum Aliou Sow maa ngi lay nuyu waaw jigéen gi de lim wax mooy moom moo ne béy nañu ba sonn mais affaire yàqu-yàqu dafa xaw a bëri ci tool yi lu mel ni luy lekk wala yeneen i feebar daal loolu la jigéen ji wax maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di gërëm sama papa Ibou Loum ak ñi nekk si jotaay bi yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu waa Jabi jula FM yëpp di la nuyu yow Aliou di la di la masawu coono si coono bi parce que yéen a ngi ciy sonn yéen a ciy jàpp ba mu départ ba léegi di nuyu Sadio Deme di nuyu ñëpp daal di sant ñëpp Aliou jërëjëf ba si kanam

waaw wax nga lu am importance Aliou maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant ñun nag toll woon nañu si njiw ak mbéy loolu loolu nag weesu nañ ci weesu nañ ko fu mu toll nii nag ñoo ngi toll ci góob wala góobaguma fu mu ne nii nag dugub ji macha allah boo boo fa ñë boo ñëwee ci tool bi taxaw tool yi moom rafet nañu béy nañ li ñu mën def nañu lépp lu ñu mën ci wàllu engrais ak fumier mais li li nga waxoon bu njëkk daal jaam ak pe <hesitation> jaam ak pexe mais yàlla ak dogalam yàlla daal li mu dogal ñun ñëpp ñoo ko gisandoo booñëwee si tool bi moom di nga kontaan di nga xam ne ñii liñ leen jox toppatoo nañ ko def nañ li leen war li leen ci war yëpp def nañ ko mais li ci des daal yaakaar naa ne du coobara doomu Adama coobare suñu borom la mais vraiment tool yi moom boo ñëwee am nañu gattax am nañu lépp set na mais daal li ñuy wax xaw ma nu ko olof di wax wala la koy wax xaw ma nu mu koy wax mais :frali séeréertuddee daal moo xaw a yàq dugub bi loolu daal moo ci commencé dugg parce que dugub buy focc heure bii xam nga heure bii yenn saa yi day am lay xam nga loolu lu xaw ma nuñ koy wax ci wolof liy muur dugub bi mel lu mel ni cox xam ne bu tawee loolumooy wàcc mu des pepp mi loolu heure bii bu fekkee dugug focc na heure bii bu foccee lay bi bu ñëwee day day def loolu comme mu mel ni daakaande comme mel rek buy jooy nii mu def daakaande loolu moo indiprogra pro problème mu dugub ji loolu rek mooy problème bi mais du leneen sax na normal na gàncax bi rafet na kawe na màgg na aussi rafet na naat na mais daal problème bi daal mooy loolu daal moo koxaw a kii mooy problème bi du du nag pour mu ñàkk a taw wala ñu ñàkk koo béy wala ndox mi ñàkk a bëri ndox mi moom bëri na jegante na bim bi ñu ko jiyee ba léegi daal moom manqué wul ndox moom wax dëgg yàlla ren moom taw na mais daal dafa xaw a ndaw tuuti moo tax mu def boobu daal moo jàpp dugub bi ba muy jooy mu ngi focc di kii mais day jooy daal loolu mooy problème bi Aliou

<hesitation> <hesitation> waaw Aliou li nga wax noonu la maa ngi leen di santwaat bu baax a baax waaw affaire boobu de <noise> boo ko xoolee moom mbir moom boo àgg see fii ñu wax ñu naan des na tawwala desul taw <noise> la nga xam ne wuti nga ko si tool yi pour indi ko pour jëriñoo ko danga ko war a sàmm bu baax waaw bu fekkee daa nar a taw it mun na taw te yow li nga récolter du yàqu waaye boo ko xawee sàgganee nag nga bàyyi ko foofu mel ni mel ni * si daal bu tawee day sax te bu saxee da lay yàqal waaw wax dëgg di sant <hesitation> ñi ma bokkal tool yi nag ndaxwax dëgg li ñu doon lu ñu lu ñuy wax rek mu ne jàmbaar moo neex a faral waaw booy xulóo muy xeex booy xàcc muy dóor waaw ñoom noonu lañ def ñoom ndax ma ne <hesitation> bu ma tuddee mbir bi daa mel ni ñoom ñoo si gën a sawar te aussi bu bu buñ ma jàppalewul woon kenn ku ne day def nii loxoom te kon sama gàcce lay doon ñu ne mbir ci dëkk kenn nanguwul ci jël engagement kon sama gàcce lay doon kon bu ma yeboo ma ne man la ñuy jàppale waaw yal na ñu yàlla jàppale ñun yëpp ci noonu même yow Aliou yàlla yàlla jàppale la ci noonu di sant aussi Sadio Deme kooku moom foog ñu ñu sant ko bu baax ndax wax dëgg luñ ñuy jàngal kese kese kese loolu kese daa doy pour maanaam jël maitre di ko fay sax mu la koy jàngal ndax wax dëgg jàngal nañu ci lu bëri loo xam ne man fu mu ne nii dama koy utiliser te du ma ko gis mu jural ma njëriñ kon xam nga kooku xam-xamam même buñ ko affecté fznn xam-xamam mu ngi Mawla <hesitation> kon wax dëgg maa ngi koy sant bu baax wax dëgg nit ku ku am yar la moom aussi ku xam nit boo meree boo noo mun a def Sadio dina mun a wax ak yow ba nga dellu si kon xam nga kooku nit ku ñu jàngal ci wàllu nit nan nga koy nan ngay dénkuwante wax dëgg man wóolu naa ko foofu lool di ko sant bu baax yow it maa ngi lay sant ndax moom wax dëgg yow it danga ci sawar lool ndax bu ma yeboo ma ne suñu jaam nga comme que suñu jaam nga munoo ñàkk a sawar si ñun ndax ku sawarul ci sa jaam xaw ma nooy def waaw ñun ñooy sa yaay suñu jaam comme que yaay suñu jaam ah ñu ngi lay sant bu baax waaw waaye ni nga nekkee sëb yi fii mooma neexut waroon ngaa lekk ndànk këru jàmbur boo fay ñëw di lekk sën lekkal ndànk dégg nga xam nga loolu moo leen yàq Aliou waaw wax dëgg gaa yi te góorgóorlu nañ ci tool yi bu baax waaw

ah xanaa na gën a góorgóorlu rek te xam ne moom mbéy mbéy moom moo mel noonu rek mel moom mooy dangay béy doo am <hesitation> jëlaat engagement rek loo jël engagement moom te béyoo dangay am nji waawaaw ndaxte tey sa tuur nga ne damay def nii damay xooliwaat feneen dangay daw fii am lu la jiitu si si ginnaaw rek engagement rek laa xam si man man lu ma xas a dugg moom engagement rek ba mu jeex

projet bi ah maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant yéen ñoom ñun la ñu dimbale xam nga ki nga xam ne daa bàyyi njabootam ñëw si ba ci yow di la jàngal moom kooku yow <crosstalk> kooku moom mënoo koo fay xanaa nga sant ko rek waaye mënoo koo fay lim benn baat rek boo ko jàngalee nit rek mënoo koo fay ñoom kay am nañu jërëjëf sant naa leen gërëm naa leen

<crosstalk> waaw jërëjëf Aliou maa ngi leen di nuyuwaat di leen sant waaw li ma bugg a kii nag mooy di si gërëm waa ISRA di leen xamal ne ñoom daal nañu gën a góorgóorlu comme niñ góorgóorlu woon parce que man li ma jot a gis fii ci ñi ma ñi ñu jox fii tool wax dëgg yàlla bu tool yi baaxee buñ baaxut ñoom bëgg nañ ko te nañ xam ne buñ gisee résultat boo xam ne gënalul leen tamit nañ xam ne pour du ci ñin ko joxoon ñiñ ko joxoon moom wax dëgg yàlla taxawu nañ ko comme niñ ko waroon a taxawee li ma sa bu ma sañoon sax ngeen egg ba ci tool yi parce man tool yi bëri na yoo xam ne dem naa ci mais boo ci dem wax dëgg di nga xam ne bii tool sax na ni mu war a saxee toppatoo nañ ko taxawu nañ ko mais li ci des rek mooy mbirum comme njiw mu ndaw ci ci Djolof moom lii rek tàmm nañ ko ci moom même <crosstalk> du si suén tool yi kese même suñ tool yi nga xam ne ñoom la ñu yàgg a béy bépp boo ci gis nga xam ne bii jiw mu ndaw la nii la xaw a def comme jooy-jooy yi dugub bi di jooy rek loolu la loolu lañ ci jooy ñun jooyuñu ci leneen jooyuñ ci pour mu manquer ndox wala mu ñàkk a sax wala mu ñàkk a màgg màgg na focc na mais loolu mooy problème bi waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la sant yow Aliou parce que yow tamit yaa ngi ciy sonn vraiment comme ça li Fane wax nee na comme suñu jaam nga moom nit moom il faut ngay dem ci sa buur mu lay kii waaw di ko jaamu daal da nga ñuy ja lii ngay def dangay jaamu defoo dara dara du dara jaamu la ñu ngi la siy sant bu baax a baax di la gërëm di gërëm waa rajo bi yëpp <noise> di la sant di ñaan waa ISRA tamit fan wu gudd ak wér ak wérle ak yow moomu ak ñëpp ñu bokk ci tool yi yëpp di gërëm ñëpp daal sant naa ñëpp aussi kontaan naa jërëjëf

waaw

maa ngi sant waa ISRA di leen wax que ne nañ yokk góorgóorlu ndax ñuy teel a ñëw <noise> ndax lii daanaka njiw mu ndaw mi rek moo gën a waral lii yëpp njiw mi dafa am feebar feebar baa ngi njëkkee lu mel ni lem moo njëkk a ñëw daanu ci sëb si ak gerte gi yëpp loolu moo ko teree baax sëb si daa meññ dangay gis sëb si affaire bi ni mu tawee nga gis sëb boo xam ne day sonn xam nga loolu jangoro la loolu moom jangoro la loolu moom mbirum yàlla la tool yi moom gaa yi góorgóorlu nañ ci bu baax a baax a baax mais li yàlla di def moom kenn mënu ci dara te mbéy moo demee noonu rek déwén dangay béy mu jàpp déwén nga béy du jàpp mais mbéy moom dangay engagé rek jéem def li nga war a def yëpp li des nga bàyyi ci yàlla sant naa la Aliou Sow yow bu baax a baax di la gërëm Sadio tamit maa ngi koy sant bu baax ndax gis naa nim taxawee si liggéey bi yëpp ci wàllu nguur gi nag dañoo bàyyi seen loxo ndax nit balaa nga koy mën a jox engrais bu doy nga xam ñaata hectares la béy te nguur gi daf doon def sa SODOA boo béyee mu ñëw xam ñaata hectares nga am boo ba la lay mën a jox engrais bi la doy mais ki nga gisul toolam mu laaj la engrais xamoo dakoy jaay xamoo numuy def te dangay gis fii koo xam ni amul benn tool buñ yëkkatee engrais mu jóg xam nga kooku day jaay bokkul ak ki béy nit balaa nga koy jox lu ko ji ren nga xam fu muy liggéeyee lan la nguur gi da bàyyi SODOA te SODOA dafa baaxoon day xam ñaata hectares nga béy mu xam ñaata engrais moo war ci yow boo ko laajee lu ëpp loolu mu xam ne dangaa bugg leneen mais boo xamee li ma béy xam li ma am soo ma doon jox ripaas xam ñaata nag laa am xam nga li may li nga may jox xam nga ko Aliou waaw li ma yeyoo mais nag boo xamul ci man dara maa ngi dem rek di la laaj dara du sotti loolu moo gën a yàq affaire engrais bi ndax xàmmewuénu béykat ak ku dul béykat bu jotee rek kenn ku ne ñëw ne man damay béy kenn ku ne ne bëgg naa ci laa bokk mbir it nag boo ci bokkee te naroo koo jëriñoo ni mu waree ndax dangaa soxla xaalis rek loolu taxul affaire bi régler buñ buggee mu régler moom nañ yokk ndox mi ñu béy noor béy nawet loolu moom dina suqali Sénégal bu baax a baax a baax mais buñ ko defut dara du jag nuyu naa leen yéen ñëpp gërëm leen sant leen lii njàng bu baax la sant nañ waa ISRA bu baax nañ góorgóorlu ñoom it buñ ñu buggee joxati jiw nañ teel a ñëwñu mën koo teel a préparer bu ko defee lépp nekk njiw mu mag ndax njiw mu mag mi lañ gën a yaakaar ne moom mooy am dara yàlla nag ay baaxal ndox du bëri tax mu baax lu barkeel rek a am solo yal nañu yàlla defal nawet bu barkeel rek loolu daal moo ci am solo jërëjëf Aliou Sow yow

yow Aliou Sow maa ngi leen di nuyu jërë ngeen jëf ak sa waa ji nga àndal et affaire bi moom tamit ñun wax dëgg sant nañu buñ sañoon tey kay wax dëgg yàlla ñu kontaan ñun ñëpp buñ ñëwee rek ñëpp ay kii et léegi nag ñun tam ñu ngi ñaax rek nangeen yokk a góorgóorlu ndax ñun suñ tool yi sax xam nga ne ñaari njiw lañ ko jiw ñu naan ko premier du sax waaye nag maral bi bu ñëwee mu fekk mu kiiwul <hesitation> tawul rek mu deewaat mu jiwaat waaw loolu nag <hesitation> gerte bi ak ñebe yi nga waxoon nag am na lu ci duggoon boobu maral bi sax moo ko tax mu dëñ dafa taw rek mu kii loolu moo yàq affaire bi nawet nag <hesitation> mbiru yàlla la <hesitation> boo waxee ne it lii dama koy béy bu ma béyee du ma ci am dara du du ma deqi loolu nag boo yeboo nga bàyyi ruuj <hesitation> njiw lañ xam mbéy laén xam dangay béy ren nga am déwén nga béy doo am léegi nag mbiru yàlla moom day day day xas a xas rek ñëw waaw loolu yàlla moom <hesitation> gis naa gis naa nawet boo xam ne ñaari weer rek laa la wax ñaari weer ñëpp dañuy jaay seen jiw dem Dakar waaye keroog ku ko defoon rëccu nga ko dafa taw a taw bo amul <noise> lu <hesitation> taw yëpp a baax bon nag <hesitation> affaire bi moom ngeen yokk a góorgóorlu ñun daal ñu ñu ñu luñ ci <hesitation> góorgóorlu daal baax nawaaw <hesitation> ñu yokk a góorgóorlu waaw

waaw Aliou Sow ñu delluwaat si kàddu gi ñun de <noise> ñu ngi sant xam naa jigéen ñi moom daanaka ñu ngi ci béy ci mbéy rek la ñuy yëngatu mbéy moo ñu saf it ñun ñu gis ko du tee dañuy yaakaar ne dara xanaa nawet bee demee nii rek yàq-yàq yi moo bëriwaaye ñun moom mbéy rek la ñu xam si la ñu nekk tamit waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm <hesitation>

voilà directeur maa ngi lay jaajëfal di remercier béykat yi ci taawaay bi parce que dafa bokkoon ci programme bi quoi donc ne woon nañu village bu nekk il faut ñu dem fa def fa émission waxtaan ci lu jëm ci wàllu tool yi bon dégg naa interpellations yi tamit <hesitation> man mii dem naa ba gisal ko sama bopp yooyu muy wax noonu lu mel ni lem si gerte gi surtout ak ñebe ji amoon na si teg parc bi fii loolu si français moom la ñuy woowee puceron maanaam ñoom ñoom dañuy màtt dañuy màtt gàncax bi naan ndox mi boo ko amee nag gàncax bi day am retard du mën a màgg léegi nag gis nañ ne li koy faral di gaaw a dindi taw bu bëri su ñëwee mën na ko dindi mais ci wàllu traitement ñun <hesitation> ci teg parc bi utiliser woon nañu produit bu tudd B6 voilà produit bi vraiment bu <hesitation> bu éfficace la mu doubler ko en deuxième traitement ñu <hesitation> def ci dina tawaat yaa ngi gis waaye loolu yëpp ay produits produits chimique la waa projet bi tamit moo ko indi woon parce que <crosstalk> xam nañu kuy def genre tool yii il foog nga sóoraale genre produit yi pour en cas bu attaque amee rek nga mun koo traiter ni mu gën a gaawee waaye nag genre attaque yooyu bu feeñee rek surtout lu koy gën a accélérer ci tool liy tax mu gën a bëri ñàkkum ndox ndox bu retard wala bu gëjee taw rek surtout dafay gën a yàq tool bi day continuer di ko yàq ndax bu saa yu taw bi ñëwee rek taw bu bëri bu wàccee rek donc mun na bàyyandiku ndànk-ndànk ba mu disparaitre complètement donc cas boobu noonu lañ ko observer par la suite bu ndox bi <hesitation> tawee tool yi gën a bëri après par la suite set na kii bi wàcc na ba affaire bi continuer mais dama fekk dèjà amoon na retard parce que boo xoolee <hesitation> dugub surtout si Djolof biñ nekk ñëpp xam nañ ne fii taw bi fii moom pour nga am ñetti weer si taw yombul ba pare c' est très rare nag nga dépasser quinze octobre ci taw xam nga dèjà ñu ngi le premier octobre donc fii yaakaar bi moom man daanaka deux semaines de pluie la ñu am yaakaar ndax dina taw te bu yemee fii rek du baax parce que am na tool yu bëri yoo xamante ne vrai ba léegi nii nii soxla nañ ndox parce que dañoo teeluñu ji dafa am retard loolu moo tax nag même dugub ISRA bi ak gerte gi ak <hesitation> ñeneen ñi nga xamante ne am nañ ci ñebe ji li ñu ci observer mooy jiw bi dafa xaw a tardé waaye am na jiw yoo xamante ne njëkkoon nañ ko ji ci ci mois de juin saxut parce que dafa tombe ak pause pluviométrique toog lu yàgg tawul donc il fallait que ñu reprendre nji mi encore te loolu nag balaa muy muy taw dafa fekkoon dèjà nawet bi départ woon na xawoon naa sori donc <hesitation> ñoom seen dugub bi dèjà bi nga xamante ne jotoon na rëcc xoolal léegi nu mu mel yooyu moom yëpp ñor na mais boo seetee parcelle lu ISRA yi <hesitation> donc pratiquement parcelles yu bëri ñoragul wala ñu ngi commencé di focc instant bii nii nag imagine bu bu taw amut donc loolu daanaka dara du normal du baax donc côté boobu moom dégg naa bu baax a baax <noise> li li <hesitation> lum wax père lumu wax ci wàllu retard retard jiw bi donc xam naa ni année prochaine xam naa dinañu gën a góorgóorlu ñu teel a indi jiw bi donc ki nga xamante ne moom moo ciy bénéficié wu ci parcelle bi vraiment nga mun koo teel a <hesitation> defal programme de ce fait doo tarde saa yu tawee rek nga mun a ji <hesitation> ci loolu tamit dama ciy profité waale ma di sant Omar ci taxawaayam surtout ci teg parc bi parce que il falait que ñu am koo xamante ne moom saa yu xëyee rek dina mun a dem ci ci parcelles yi xool lépp lu mu gis lu jaaduwul mu teel ko signaler léegi nous à notre niveau suñuko mënoon saafara ñu gaaw remonter information bi ci kaw ñoom ñu jël ci ay dogal donc système boobu lëkkaloo boobu la ñu am donc en tant que man <hesitation> daanaka maay coordonné kii yëpp yu ci am ci ñi ci bénéficié wu ci programme bi yëpp même ci choix bi ñy def choix dëkk yëpp biñ may woo ñu ne ma voilà programme bi nii ak nii la war a léiggéeyee donc dañoo bëgg vraiment nga tànnal ñu ay béykat dama xam ne tamit béykat yi si Thiel si village yi ma tànn nii boo leen génnee si Thiel rek daanaka ñi siy des si béykat bëriwul donc su xhoix amee rek tànn su waree am rek dina am ñu am dina am ñu dul am waaye na nit ñi comprendre que ne lii d' abord production de semence la bu demee dañ ko bugg a lawal ba ñi nga xamante ne xëy na dañoo yaakaaroon duñ ci jot incha allah dinañu fexe ba affaire bi mu yaatu ku ci yittewoo rek vraiment nga mun cee jot parce que loolu mooy objectif bi dinañ dem ba ba taxawal ay ay ay comités technique comité boobu nag liñ ci bëgg mooy même su demee ba projet bi jeex ñooñu di ngeen am spécialité ci wàllu production de semence ku soxla jiw boo ñëwee Thiel rek dinañ la mën a joxoñ li nga xamante ne ñoom ñooy def production de semence surtout si wàllu ñebe bi ak ci wàllu dugub bi léegi tamit am na am na gerte comme ni ko Omar waxee sànq variétés yi bëri na boo xoolee ci ISRA yi ñebe ji dèjà ñoom am nañu quatre variétés lim na ko sànq mooy lewna cey melax ak yaasin yaasin nag moom mooy variété bi ñuy béy fii si gox bi léegi ci wàllu <hesitation> wàllu gerte gi am na toset fleur onze koom-koom ak variété bi ngeen di béy fii mooy fure ñu koy woowee français cinquante cinq quatre cent trente sept yaa ngi gis léegi boo xoolee ci programme ANCAR bi ñun tamit am nañu <hesitation> juróom-benn variétés ñëbe yu bokkul ak yi ISRA indi donc yooyu benn bi mu ngi tudd saam beneen bi kel ay lizar ay njàmbur yooyu yëpp am na ci donc loolu avantage la dèjà boo xoolee li ISRA andi ak li ANCAR andi rek pratiquement fukki variétés yoo xamante ne benn bokku ci ak sa morom yëpp dañu koys tester ba xam bu ci nekk ci commune de Thiel bi ban moo ci ëpp rendement ci wàllu gaaw a ñor tamit ban moo gën te si loolu la ñu sukkandiku après ñu ne ah seet nañu variété yëpp <noise> waaye par rapport ak condition climatique yi lii moo ci gën ci béykat yi moom boo ko liggéeyee nangami fan la war a am pour mu ñor donc day gaaw a ñor parce que dañuy seetlu ne fii nawet bi ndox bi demeewul noonu mun naa am at bii mu bëri mun naa am at bële mu du bëri te munoon nañuy jaaree ba pare après def vulgarisation maanaam yaatal jottali ku si soxla rek nga am parce que imaginé parcelle yu tuuti yii nii dèjà hectare quatre kilo moom lañ koy mën surtout si dugub quatre kilos ngay soxla pour dix hectares alors parcelles yii nii yi jota normal rek xam naa lu mu néew néew li parcelles yi ma jot a gis surtout bi ñu demoon seeti fële xam naa boobu lu mu tuuti tuuti peut fra être ay dix kilos mun na ko génne wala lu ko ëpp dèjà melokaan bi nu mu mel moom moom mun naa wax ni moom parcelle am boobu moom rëcc na boobu moom amul jafe-jafe moom moom vraiment macha allah rafet <noise> na lool <noise> donc imaginé kooku noonu bu récolter ba waa projet bi jël ñoom luñ ci <hesitation> bëgg a jël lu ci des ñu ne leen fexe leen ngeen yaatal donc moom dong du mun a béy lépp il faut que ñu tànnal ko yeneen ñaari béykat wala ñett ñu séddóo jiw wi kenn ku nekk nga dem béyaat encore mu gën a yaatu léegi nag ci yaatu boobu dañ lay topp suivre la waxal la exactement ci wàllu production de semence yan mooy condition bi pour sa jiw bi boo o liggéeyee ñu accepter ko ñu mun laa jox certificat bi nga xamante ne moom mooy cetifier que ne yow tu es un producteur de semence léeg biñ demee ba taxaw mbir mi nit ñi war nañ ko fullaal bu baax a baax parce que même waa DRDR waa agriculture ñi nga xamante ne ñoo toog ci région bi ba ci département bi dinañuy <hesitation> dugal seen loxo après ci biir buñ demee ba toll ci production de semence parce que ñoom lañuy jagleel programme boobu léegi ñoom en tant que ñun ñoo gën a jege béykat yi nekk ci commune mun nañu lëkkaloo ak ñun saa yu saytu amee ñoo ñun chaque fois mun nañu wàcc sur le terrain ñu ñëw xool lu nu gis ñu bind remonter li nga xamante ne peut être lu ñu war a saafara la te mu mu ëpp ñu doole si <hesitation> au niveau de la commune mun nañu remonter information bi ci kaw ñoom ñu jël ci ay dogal voilà donc gunge bi noonu la war a demee dinañ dem ba <hesitation> commune bi li ñu <hesitation> su li siy suñu <hesitation> mbébét surtout nag fexe ba am fi kuréel kuréel boo xamante ne kuréel bu taxaw la te ay béykat dong ñoo koy constitué te béykat yooyu nag dinañu fexe tàggat leen gunge leen ba <hesitation> ñu am capacité boo xamante ne même su projet bi bu fi nekkulee sax ñu mun a doxal seen bopp liggéey di produire semence di ko jaayee feneen <coughs> gis nañu fi benn kuréel bu tudd RESOP bu nekk Thiès fii béykat yu bëri fii <hesitation> foofu la ñuy jëlee jiw te état bi si boppam day ñëw ci ci kuréel boobu noonu di jënd jiw di ko jox yeneen béykat te pourquoi pas fii si Thiel donc mun na nekk fii donc volonté bi rek moo des bu nit ñi ngangoo ànd rek ñu nangoo góorgóorlu rek plus ak ñiy ñi nga xamante ne mun nañ leen gunge ci mbir mi ñu ngi fi yaakaar naa ne liggéey boobu war na mën a sotti sans problème <smacks lips> bu dee ci wàllum tamit denc bi denc jiw gi xam nga jiw tamit pour nga denc ko mu gën a yàgg ñu ne jiw nu mu gën a owee noonu la gën a mun a yàggee ci denc maanaam grain yi su tooyee rek doo ko mun a denc lu yàgg mun na mun na gaaw a yàqu mais nu ñu koy weeree nii mu mu mu ow ci naaj bi nii nii boo ko defee nii bépp gunóor boo xamante ne mënoon na si ñëw pour yàq ko donc lumière fra bi ak tàngoor bi moom moo koy dàq mu dem façon yi bëri na ñoom ñii yaakaar naa béykat yu bëri xam nañu nu ñuy nu ñuy nu ñuy dencee <hesitation> fii am na méthode <hesitation> traditionnelle bi ak méthode bi nga xamante ne mooy bu bu xew si jamono et bu xew si jamono bi nag am na ay produit yuñ ciy faral di di def yu mel ni ay ay atron wala ay actellic wala su dul loolu am na li nga xamante ne mooy niimaa yi ñu ngi dëkk al moom xob yooyu noonu mun nañ ko jëfandikoo saa yooy denc bu fekkente ne si saako ngay def mun nga doubler saag bi sax soo waroon def benn sac dangay def ñaari sacs lalee ko <hesitation> xobu niimaa ci suuf sotti jiw bi ba muy waaj a fees après nga jëlaat xobu niimaa lalaat ko si suuf après ñaw sa saako boo koy def tamit ci ci ci ci ci dencukaay bi dafa war a am aération maanaam ngelaw <noise> ngelaw di mun a dugg di génn waaye lumière naaj warul dugg ci biir donc dafa war a aéré <crosstalk> waaye saak yi tamit saak yi waroo koo waroo ko teg si suuf <noise> loolu tamit dama koy seetlu si gaa yu bëri suñuy denc seen jiw dañuy jël sak bi rek dugg si magasin bi rek tërël ko foofu noonu mu tëdd warul demee noonu da nga koo dafa war a yëkkatiku soit nga xool ay ay ay bant nga def ci suuf pour saako bi tege donc de fait du am contact ak ak suuf si donc boobu noonu tamit avantage bu mag la wala bidons yu mel nii yi nga xamante ne day fermer wu hermétiquement saa yoo defee sa sa sa sa sa récolte nga xam ne lii moom da nga ko fas yéene denc pour sa jiw déwén déwén donc danga koy deserreé nettoyé ci biir ba mu set wécc nga sotti sa jiw bi yëpp ba mu jeex après nga tëj hermétiquement nga denc ko foo xamante ne tamit <hesitation> fu am aération maanaam tàngoor bu bëri waru faa waru faa nekk donc foofu boo ko boo ko fermé hermétiquement fii ba lu ëpp at mun na nekk ci ci ci bidon bi te du yàqu yaa ngi gis te loolu yëpp nit ñi ñu ngi nekk ak bidons yi <hesitation> pour nga am ko jafewut am na fii Touba yaakaar naa bii bu vide est ce que du junni junni lay jar wala wala en tout cas daal motul dix mille franc njëgam te lii ku ci ku ci nekk boo ci amee benn rek mun nañ def ci yow ay at yu bëree bëri bëri saa yoo soxlaa denc jiw nga mun koo denc wala bidon vingt litres yi ñi nga xamante ne comme nii kuy kuy bay dugub nga soxla quatre kilos rek pour béy hectare donc ak vingt kilos bi donc dangay am lu bëri donc minimum si di di mën a mën a béy <hesitation> cinq hectares donc mun nga ko denc si bidon vingt litre loolu yëpp avantage la donc mbir yi bëri na mbir mi seen seen mbir la suñu mbir la bu doxee ci seen loxo yeneen béykat ñi nga xamante ne bokkuñu woon ci départ bi dinañ ko mën a njëriñoo donc dëkk bi mooy avancé parce que boo xoolee ni projet bi si région Louga bi yëpp si commune bii rek la am dans tout le Sénégal que ñetti communes dong lañ ci tànn donc xam nga ne loolu loolu du n' importe <hesitation> n' importe où lañ ko mun a yóbbu donc dañoo am yaakaar même si tànneefu village yi villages fu ñu gën a amee yaakaar foofu lañ yóbbu programme bi parce que am nañu yaakaar ne nit ñi nga xamante ne ñoom la ñuy fekki suñ leen ko joxee rek si seen côté moom bu fekkente ne lu jëm ci wàllu liggéey bi rek ñoom vraiment dinañ def seen seen waar waaye nag leneen loo xamante ne si yàlla la jógee moom kenn mënu si dara lu aajuwoo si taw bi moom nit mënu koo maitriser waaye lu loo xamante ne moom dangay takk sa ceinture dugg si tool bi béy loolu moom mën nañ ko parce que gis nañ tool yu bëri moom vraiment macha allah dafa set amul benn jafe-jafe xëy na yeneen yàqu-yàqu yi ciy ñëw moom vraiment dépendre lul ci ñoom ñoom munuñ ci dara loolu moom lu jógee si yàlla moom kenn mënu si dara voilà pexe rek lañ mën a def pour mun koo mun koo saafara bon loolu laa ci buggoon dolli franchement ci li ñuy li ñu wax <hesitation> kàddu yi rafet na ñun tamit kontaan nañ ci déplacement bi donc regretter wu ñu lu tax depuis ci suba ñu nekk ci <hesitation> ci àll bi ñëw di waxtaan ak béykat yi suñu njëriñ la sa njëriñ la mais tamit njëriñu commune bi la voilà donc maa ngi leen di jaajëfal kenn ku nekk si teewaayam donc ba beneen yoon